Ekishushani nikyoreka omuguzi ayemereire omubwato bwe oburikukora nkakatare nikirebeka Ari nkomwihanga rya vetnum ahabwokugira ngu ajwaire enkofiira zikubashushana nkezaba vetnum

Ekishushani nikyoreka omuhingi aine turakita ariyo naasharura obunyansi obu araabe naha ente ze omu bwire bw'obutiti.

Omukazi ari aha rubaju rw'eduuka Ari omu muhanda nagyenda ayekorire ebafu ahamutwe gwe eyayekoreire harumu ebintu bitakushana nkesihani , za fooka n'ebijiko naabasa kuba naza kuteeka

Obwato buri aha mwaro. Abuhuumwize aha mwaro kandi omu omwanya aharuguru y'obwato nihoreka hariyo ebinyonyi, ekimwe nikishusha nka karooli.

Abaana baaruga aha eiziba nainga haine ahandi ahi baaruga begwire ebidomora birikutwara kyona eki baatunga omu ka. Baana n'ab'eihanga rya Afrika kurugirira aha namba puleeti egyo.

Egi n'entuuha eri omu binyaatsi, neegyenda. Reeba akaguru kamwe kari omu mwanya. Kandi enyima yaayo hariho obushaka ebishaka. Hariyo ekishaka.

Ogu n'omushaija ayemereire aha nkungu enkungu yamabaare aha rubaju rwe hariho amaizi g'enyanja kandi omu bigyere bye ajwaire sirupa akwaitse enkoni akakoni kakye

Oru n'orugudo rwa kooransi oruri omu rurembo ahagati aharubaju rw'orugundo oru hapakingireho emotooka kandi aharubaju rw'oruguto hariho amanju ga ofiisi agandi nanga amaduuka.

Omushaija ashutami aha ntebe aineho laputopu ye esimu kariculeta n'ebitabo bimwe bimuhereire naabaasa kuba ariyo nakora omurimo Ari aha murimo nari aine eki ariyo naakora aha laputopu ye

Ebi nebyoma ninga ebikondo ebyokuroba byine amarobo agu barikunaga omu maizi reero bakakwata eby'enyanja nigabaasa kuba gari ahakaato , eryato rihango ninga ebyoma ebi biri aha rutindo

Enju ibiri z'obudongo emwe eshakize ebinyatsi endiijo eshakaize amabaati Kandi enju zombi obudongo bwarugireho okushweka ebibingo ebibingo ebyomunda nibireebeka ekirikumanyisa enju ezi ninkuru zikuzire

Empundu Ina ziri omubinyatsi ziriyo nizirya ebintu bitari bimwe na bimwe emwe eriyo nerya carrot ezindi haine ekizikwitse ekizuma ekizikwitse ekiziriyo nizirya

Egi nenwa Kandi ekika kyenwa egi nikyetwa egi nikyetwa yellow honet Kandi nenwa eyakinekye ekika kyenwa eki nikikura kushangwa nka America kandi nikyombeka enju yaakyo obumwe omwitaka

Omukishushani ah'okubanza omu tauni mpango egi ekishushani nikyoreka ahabanza ogu nigubaasa kuba guri nkomuzigiti ahakuba gwine akatu akarabamu Kandi kuriya ahahereruka ahagati aho nihooreka ekizimbe eki bariyo nibombeka Kandi ahandi ahasigara nigureeba za kanyina nyingi ziri omu tauni

Egi n'enkobe enkobe nereebeka kuba n'enkobe nto. Negyezaho kucwanisa omuhanda. Aha rubaju rwayo hariho ebishaka. Ebishaka ebi biine omucuucu mwingi ogurikureetwa emotoka zirikuraba omu muhanda ogu.

Akahanda kakuraba omu kibira kiine emiti miraingwa nerebeka nkeya karitutsi nkoku eyemereire ekibira ekyo nikireebeka nikiza nkomukyaro kyahare

Eki n'ekyombeko kyombekirwe kuba kiringwa kyombekise amatafaari kandi aharubaju rwakyo kyaine emiti maingi etakushuushana nka ogw'omuyembe tikine madiisa ekikumanyisa tikyombekirwe kuturwamu bantu.

Abaana babishiki harimu n'omwojo nibaruga ah'iziba bekoreire ebidomora aha mitwe yaabo ebimwe nebidomora bya lita itano ebimwe bya lita ikumi omu bigyere tibajwire enkaito nibataha nibagarukayo omuka.

Abaishiki bakiriize ebafu aha mutwe yaabo omu bigyere tihaine ki bajwaire Kandi omu baafu bainemu ekirikureebeka nk'omusheenyi bariyo nibagutwara kugukoresa

Egi nenyanja eine erangi amaizi gaayo gaine erangi ya buru Kandi aha nkungu yenyanja egi hariho amabaare obundi nobubaare bukye ebindi nebibaare bihango Kandi enyanja egi eyetoreirwe ebibungo

Eki n'ekyozi nikiburayo akaire kakye kikakurra kimwe kikaba ekyokuribwa kwonka hati nikiburamu akaire kakye

Eri n'eirwariro kandi neebaasa kuba eri neebaasa kuba eri n'eduuka y'emibazi, harimu omushaho arinzire abarwaire abarikwenda obujanjabi.

Abashaija bari omu bwato bari aha nyanja kandi enyima y'obwato nibooreka ngu bariyo nibanyurura akatimba kaabo akari omu maizi nibakanyurura kureeba yaaba kaine ebyenyanja ebi kakwata.

Ogu n'omukazi nagyenda ari omumuhada yaraba aharubaju rw'eduuka Kandi ahamutwe gwe ayekorire ebafu ya blue erumu esihani, ebikopo n'ebindi bintu Kandi ajwire esati erukutukura.

Ogu nareebeka kuba ni nyineeka Kandi nakasheeshe kare ahakuba ariyo nangwa chai nayeteebekesa kuza omu musiri kuhinga ebyokurya

Omukazi ariyo ari haihi n'omudaara gwe, naamwenya arinzire abantu abaraije bakamuguraho emboga.

Egi ni ngooya nto eri ahagati y'ebimera ebirikukurira omu maizi eyemerize omutwe gwaayo kuruga omu maizi kandi aha rubaju seeri yaayo kuri n'ekungu aha rubaju rw'amaizi.